Waste pollution na big problem for Nigeria oh. One of the main causes na sey, we no get proper waste management system. Our government no dey provide enough infrastructure for waste collection and disposal. Some pipu dey throw waste anywhere. Another cause na the use of single use plastic. We dey use plenty polythene bag and plastic bottles and they no dey biodegradable. um Dem dey pollute our environment and harm our our wild life. Industrial activities also dey contribute to waste pollutuon. Factories and industries dey release toxic chemicals into the air and water, wey dey harm our our health and environment. um Our pipu also dey contribute to waste pollution. Dem dey throw waste inside the street and water waste and dis one dey cause flooding and other environmental problems. Ve Vehicular emissions also dey contribute to air pollution. Our vehicles dey release plenty smokes and toxic chemicals into the air wey dey harm our health. To solve dis problem, we need to get proper waste management system in place. Government needs to provide infrastructure for waste collection and disposal. And pipu need to learn how to dispose waste properly. We also need to dey reduce our use of single plastic, single use plastics and promote sustainable practices um. Na so we go fit reduce waste pollution and protect our environment for future generations. Dis one na be correct talk be dat oh because waste pollution na one of the causes of illness for our society be dat. Because for all dis places wey dem dey keep waste um, mosquitoes, all dos all des insects wey go dey still dey breed for dat place and e go cause make us make we dey get sicknesses. So waste pollution na serious things wey our government suppose look into. No be small thing oh. Almost every street wey you enter you go see sey dem don throw something for floor, dem don throw paper, throw dust, throw different things for floor. Omo no be small thing oh. Dis thing no be small thing oh. We gat look into am well well. We gat tackle the issue of waste pollution. Different throwing different things anyhow, e be e no make sense at all. Make we do our best, make we tackle dis waste pollution problem wey we dey always get.

um Church na important institution for Nigeria and dem get plenty impact for community. Church dey provide spiritual guidance, support and comfort to pipu. Dem dey preach gospel, teach bible and dey help pipu to know God better. Church dey bring people together and dem dey promote unity and peace um. For Nigeria, church dey important, church church dey play important role for promoting value and ethic. Dem dey speak against corruption, injusty injustice and immorality um. Church dey advocate for human right and dem dey stand up for truth. Church dey teach pipu to love and respect each other and dem dey encourage pipu to live good life. Church also dey provide humanitarian services like food, shelter and health care. Dem dey help poor pipu, widows and orphans. Church dey organized community programs like education, vocational trainings and councelling. Dem dey empower pipu,, especially youth and women to become self-reliance. Church dey contribute to economic development too. Dem dey create jobs and dem dey provide skills training. Church dey support entrepreneurship and dem dey encourage pipu to start small businesses. Church dey partner with government and other organizations to keep to develop communities. In times of crisis, church dey stand up for pipu. Dem dey provide emergency relief and dem dey offer spiritual support. Church dey comfort pipu in time of sorrow and dem dey celebrate with pipu in times of joy. Church also dey impact pipu's life through music and art. Church church music dey inspire pipu and dem dey use music to promote to worship church to worship God. Church dey promote Nigerian culture and dem dey expose pipu to express and dem dey encourage pipu to express demself through art. Omo church dey try for us for Nigeria well well oh. Na for church wey be sey pipu go enter and dem go get saved. You go see pipu like criminals, when dem enter church, when dem hear the preaching, everything go con change their mind. They go con change from bad pesin to good pesin. Omo church dey really try for Nigeria oh. I no go lie give you, church dey try well well.

um Trees na important part of our environment and dem get plenty benefit for our ecosystem. Dem dey provide oxygen food, shelter and plenty other things wey we need to survive. One of the most important things about trees na sey dem dey absorb carbondioxide and release oxygen. Dis one dey help to clean the air we breathe and dem dey reduce the amount of greenhouse grass gases wey we dey contribute to climate change. Trees also dey provide for us fruits. Nuts and seeds from trees na important source of nutrition for plenty people. Mangoes, oranges and apples na just a few example of the many fruits wey come from trees. Trees also dey provide shelter for us. Dem dey give us wood for building, for building houses, furnitures and other things. Trees dey protect us from harsh weather conditions like sunlight, wind and rain. Trees also dey play important role for our soil conservation. Dem dey protect, dem dey prevent soil erosion and dem dey keep the soil fertiled. Dis one dey help to ensure sey our land stay product productive for generations to come. Trees also dey support bio diver diversity. Dem dey provide habitat habitat for plenty animals, birds and insects. Trees dey help to maintain the balance of nature and dem dey support the ecosystem. Trees also dey dey get trees also get medicinal properties. Plenty traditional medicine dey make plenty traditional medicine, they make am from tree back, tree back, leaves and root. Trees dey provide remedy for plenty disease and ailment. Trees also dey impact our in our mental health. If you dey around trees, e dey reduce stress, anxiety and depression. Trees also dey dem trees dey promote relaxation and dey improve our our mood um. Omo in Nigeria, trees dey play important roles for our economy. Timber tree industry dey provide job for pipu and dem dey contribute to our country GDP um. Trees dey trees dey dey dey use trees for traditional craft and art. Omo i no go lie give you, tree dey try well well for our country oh. Trees dey really really needed for Nigeria.

Teacher and student na importat teacher and school na important part of our society. Dem dey play crucial role for shaping the mind of young pipu and dem dey help to build the future of our country. Teacher dey impact knowledge, skills and values to students. Dem dey teacher pikin to read, write and calculate. Den dey help student to understand ther world around dem and dem dey protect dem for the challenges of life. School dey provide environment wey dey conducive to learning. Dem dey offer facilities and resources wey help student to develop dem skills and talent. Schools dey provide platforms for socialization and dem dey help student to develop dem communication and interpersonal skills. Teachers dey serve as role model for student um. Dem dey inspire and motivate student to reach dem full po ten tials. Teachers dey believe, teachers dey believe in the ability of dem student and dem dey help dem to build confidence and self-esteem. School dey play important role for promoting social mobility. Dem dey provide opportunities for students for wey wey come from background wey no too wey no too make sense, so de so dat they go fit accept quality education. School dey provide. School dey breach the gap between the rich and the poor and dem dey promote social justice. Teachers and stu and schools dey contribute to the economy development of our country um. Dem go produce skilled and knowledgeable workforce wey fit contribute to the growth and development of economy. Teachers dey help to build the human capital of our country um and dem dey prepare students for the demands of the labour market. In Nigeria, teachers and schools dey face plenty challenges. Dem dey struggle with inadequate funding, poor infrastructure and lack of resources um. Dem dey face plenty stress and burn out and dem dey the struggle to motivate student in difficult circumstances. Despite the challenge sha the challenge, the teachers and schools dey make significant contribution to our society. Dem dey produce leaders, innovators as citizens wey fit make positive impact for the world. Teachers dey shape the mind of young pipu and dem dey help to build our future of our country um. Omo teachers and schools dem dey try well well oh. Na important part of our society and dem dey play crucial role for the shaping of minds of young pipu and dem dey help to build the future of our country. Omo teachers and schools dem dey try well well oh.

Nigeria na one busy country. From busy from bus from the bustling street of urban centres to the vibrant market of rural places. Nigeria dey Nigeria dey pursuit with better energy. Pipu dey move at a fast pace um and dem dey chase dem goals and dreams with determination and resilience. One on the thing wey make Nigeria busy na the entrepreneurial street of dem people. Nigeria dey Nigeria dey known for dem business acumen and dem dey start and run successful businesses in all sectors of their economy. From small scale traders to big time entrepreneurs. Nigerian dey hustle to make a living and dem dey businesses. And dem dey build better businesses. Another thing wey make Nigeria busy na the market. Nigerians Nigeria na home of plenty vibrant market wey wey dey offer better wide range of goods and services um from foodstuff to clothing, electronics to craft um. Nigerians market Nigeria market um, e dey cater for all taste and budget. Dem dey a dem attract better pipu from different countries and dem dey play better better role for the economy. Nigeria roads and highways dey very busy too oh. E dey filled with all sought of vehicle. From commercial busses o,h to keke, oh to private cars, oh to motorcycle oh. Everything dey for Nigeria street. No be small thing. The road de, the road sometimes dey dey very congested. Even sometimes during peak hours, dem dey connect different part of the country. E dey facilitate different trade and commerce um. Omo Nigeria city dey very busy oh with pipu wey be sey dem dey rush to and fro. E dey chase different activities from lagos oh, to Abuja oh, to Port Harcourt oh to Kano oh, to Calabar oh, e plenty. Dem just dey dem just dey too busy um. Omo Nigeria city um Nigeria city um omo better energy dey inside am oh. E dey offer better better opportunities for business um, entertainment um ka e dey and e dey attract different different people from different part of the country. um No be small thing oh. The economy of Nigeria dey busy in nature and e dey reflect for all the rich cultural heritage wey Nigeria get. You know sey Nigeria get better better better hot cultural heritage. No be small thing oh. Omo from th Eyo oh, from the different festival wey dem dey do for Nigeria. Omo despite all the challenges wey Nigeria dey face, no be small thing, even including poverty, corruption, infrastructural decay, omo Nigeria still remain one of, Nigeria still dey maintain one of the most striking pictures. Omo no be small thing oh. Nigeria dey very very resilient very resilient um. Omo Nigeria na better place oh if you think about am. No be small thing.

 um different contro cul our different cultures for Nigeria dem dey use tribal mark o for different different cultures dem dey use tribal mark you understand. Yoruba sef dey use tribal mark. Different cultures, some Igbos some small small tribes wey be say you go just see some institutions person face, you understand. Tribal mark, so na normal thing wey be say um na e dey for Naija you go see am, e dey rampart for Naija, you understand. And um e dey come for different shapes o, different sizes and e depend on the ethnic group wey person belong to, you understand. Some tribal mark dey dey give dem for face. Some already dem dey give dem for their body, you understand. Dem go use something like one sharp object, dey fit use knife, dey fit use razor you understand and e dey e dey e dey e dey dey painful if dey dey wan do am in oo. Dat one no be lie. E dey dey painful if dey wan put de tribal mark, you dey feel am. So and in olden days, you know say those olden days wey be say tribal mark wey be say um e dey serve important purpose. Some people dem dey talk say dem dey use am identify their people[?=um] sey you know sey dey get some tribal mark wey be say you go see, if you see am you go know say, “okay um, dis person na from dis particular tribe”. So you know say tribal mark, dem dey use am dey differentiate which tribe you belong to, you understand and some people dem dey talk say those days, dem dey use am for form of beauty. Say dem dey use am for adornment, you understand. Say e dey signify, if dey see tribal mark for body, e dey signify strength. Say you get courage. You know all dis kain, all dis cultures na na so dem dey do am dat time o. Dey say tribal mark say some some also dey talk say e get negative connotation, you understand me, you understand. You get negative confrontation and you know sey e dey cost pain na physically and emotionally too na. You know say you no go just dey person go just dey tear your face um, e get as you go dey pain you too na you understand. E go dey pain you. So um e no dey easy o, e no dey sweet if you dey do am. But different cultures dey do am but e no dey sweet at all. You know say controversy dey tribal mark. Some dey talk say e dey important to culture and heritage you understand but omo people different cultures get their own. Dey go just dey put tribal mark for person face, dey put am you understand. So na but nowadays shaa um e dey dey, e no dey like e no dey like before wey be sey people dey do am well well um. Nowadays na just dey no dey do am like dat again like before. Before if na for de olden days people dey do am well well well well but now omo um not too much. E no plenty like before again. So um dey don, e dey e dey reduced shaa. Tribal mark nowadays dey reduce unlike how e dey before um you understand. So na so e just dey be jare.

Omoh, you know sey king all dos kings um de must dey get beta de dey play important role for many societies, you understand, for traditional setting, you understand. Some um de dey serve as you know unity, identity, an stability. An most of dis kings you know sey dem de dey embody the history an culture an values of dem pipu. You understand. An de dey most of dem de dey play important role to dey promote dis culture. You go see dem, de go dey wear the bead, de go dey wear dia de go hold dia staff. You understand. So, na the culture gangan na ein de dey represent. So, you no go fit see king wey be sey de no go dey de de go de go wan show sey if you see king particular tribe, you go fit know sey okay dis one, be like sey dis na na king of dis particular tribe becos de go wear the outfit wey be sey the tribe represent. De go wear the different outfit wey be sey the tribe represent. Some of dis kings um de dey represent dis tin. An you know sey kings de be leaders. You understand. De be leaders. De dey de dey care for dia pipu de dey make sure sey dia pipu dey okay, na dem be the leaders an everything. Understand. Like I don talk am before sey de dey play culture preservation. You know sey most if you go for different p places dat time, if you go for different places, you understand, na the king gangan go carry the tradition for hair for ein head. You understand. An before de even name the king, dey get some kain tin wey de go do for the king, you understand too before e go become king. So, the tradition of pipu na na ein the king dey carry from for dem head you understand, for different communities, an understand. An na dem dey most times dem na dem de dey resolve conflict. So if pipu for the kingdom dey fight, um the king go say de go call de fit call king the pipu come palace. King go con dey say okay wetin happen? why you dey fight? You say e take your land. Okay, who get the land before? Say na my father give me. Dat one go say na lie, no be your father give you, na my papa get the land. You understand. So, na the king go An most times, the king suppose dey get wisdom becos se get different get cases wey be sey pipu go dey bring come give the king. Na the wisdom wey be sey the king get na ein e go use take solve dos cases. You understand. King wey no get wisdom, omoh de fit dey whine am, but king wey get wisdom, pipu go dey respect am becos once de bring the matter come ein side, e go juz look look look, e go say na lie. Dis one be lie, dis one dey tell truth. So, most times, the kings dem de dey get wisdom well-well. De dey get wisdom well-well an pipu dey respect dem well-well becos omoh, you no fit whine king na, you no fit try rubbish with king na, you go, you understand. You no fit try rubbish with kings becos kings de get dia own say. You understand. So, de get the say for the land, so na so e dey be.

Modern house an traditional house na two different tins wey pipu dey build an live in. Modern house dey designed with modern materials an technology while traditional house dey built wiwth traditional materials an technique. One of the main differences between modern an traditional house na the materials wey dem dey use build dem. Modern house dey built with materials like cement, steel, an glass while traditional house dey built with materials like mud, wood and thatch. Another difference na the design an architecture. Modern house dey designed with modern architecture with features like gate, like with features like open floor plants, large windows, an minimalist design. Traditional house dey designed with traditional architecture with features like small windows an hornet details. Modern house dey also more energy efficient than traditional house. Dem dey use materials an design wey wey dey reduce heat, heat gain an loss, an dem dey incorporate renewable energy system like solar panel. Traditional house dey dey of ten rely on natural ventilation an shading to regulate temperature. The economic importance of modern house na big one. Dem dey create job for builders, architects an engineers wey dey work on dem construction. Dem dey also stimulate economic growth by increasing the value of the properties an the surrounding communities. Traditional house dey also or traditional house also get economic importance. Dem dey provide affordable housing option for low-income household an dem dey preserve the cultural heritage of the community. Dem dey also create jobs for traditional builders an artisans wey dey work on dem construction. In addition to dem economic benefits, an modern an traditional house dey also get social an economic benefit Modern house dey provide comfortable an healthy living spaces while traditional house dey provide connection to the community history an culture. Some of the benefit of modern house include energy efficiency, comfort, safety, while some of the benefit of traditional house include affordability,.

Plaiting hair na one traditional an cultural practice wey involve weaving or braiding hair into different styles Dem dey popular among many cultures especially in Africa an the African diaspora. Plaiting hair dey hold significant culture as an culture an dem dey provide a way for pipu to express dem identity an creativity. Plaiting hair get rich history wey date back to thousands of years. For Africa, plaiting hair dey use de use dey use as a form of communication, expression, an identity. Different hairstyles dey signify different tins such as status, age, an marital status. Plaiting hair dey also dey used as a way to adorn an beautify the hair with intricate designs an patterns. De um dem dey many different types of plaiting hairstyles each one wey each one get ein unique characteristics an techniques. Some popular dey na box braid: Dis style dey involved dey involve dividing the hair into small sections an um braiding it using a specific techniques. De get Senegalese twist: Dis style dey involved dey involve twisting the hair into small sections using a specific technique to create a rope-like texture. Corn rows: Dis style involve dis style dey involve braiding the hair close to the scalp suing a specific technique to create an an intricate design. Goddess braid: Dis style involve braiding the hair into a crown or up do using a specific technique wey go create beautiful an intricate design. Some of the materials wey dem dey use dey dey make dis hair na hair ex ten sion, de dey use thread, de dey use beads, de dey use other ornament, de dey use hairgel, de dey use pomade. The purpose of the plaiting hair na sey dey e dey use for to beautify to make the to make peson look beautiful. Some pipu dey talk sey e dey e deu use for protection. E dey protect the hair from damage especially wen de dey use protective styles. E dey some some of the also e dey e dey e dey signify culture an cultural heritage.

Benin women dey known for dem strength, resilience an rich cultural heritage heritage. Dem dey play important roles for the society, an dem dey contribute significantly to the economy, politics, an some fabric of the of the kingdom. Benin women dey proud dey proud of dem cultural heritage, an dem dey preserve an promote am through various ways which which include traditional attire. Benin Benin women dey wear traditional attire such as wrapper an blouses wey de wey dey adorned with intricate designs an patterns. Benin women dey speak Edo language wey wey dey one of the official language languages of the kingdom. Benin women dey known for dem delicious cuisine including dishes like Banga soup, an Epkang Nkukwo. Benin women dey participate in various festivals including the Igwe, Igwe festival wey de wey de celebrated to honour the Oba an the god of dia land. Benin women dey play important roles in the societies. Benin women dey involved in various economic activities such as trading an farming. Benin women dey play important roles in the family an community including child care an socialization. Benin women also play important road for the politics of dia kingdom including advising the Oba, an participating in decision-making process. Despite dem strength an resilience, Benin women dey face various challenges including limited access to education. Dem dey face limited access to education wey dey affect dem ability to participate fully in the economy an politics. Benin women dey face limited economy opportunity opportunities wey de affect dem ability to improve dem standard of living. Benin women dey expected to conform to certain cultural expectations wey dey sometimes limit dem opportunities an choices. Benin women be dey an be a dey an integral part of the con kingdom society, an dem dey contribute significantly to the economy politics, an social fabric.

Igbinedion University, Okada, na one private university wey dey located in Okada, Edo State, Nigeria. Dem dem establish am on May 10th 1999 an na the first private university wey dem license for Nigeria. The university dey offer various academic programs including Art, Science, Law, and Health Sciences. The university dey known for the quality education wey dem dey provide, an dem dey attract student from different parts of the world. Dem dey also provide state of the art facilities including library, laboratories an sport facilities. Igbinedion University, Okada dey committed to academic excellence, an dem dey work hard to ensure sey dem students dey get the best education possible. Dem dey also encourage research an innovation an dem dey provide opportunities for students to develop dem skills an talents. The university dey made of seven facilities including Oba Erediahu Erediahuwa College of Law, Alayeluwa Oba Oku Okunade Sijuwade College of Health Sciences, Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi Ojaja two College of Natural an Applied Sciences, Sani Sanusi Lamido Sanusi College of Business and Management Studies, Professor Dora Akunyili College of Pharmacy, General Abdulsalami A. Abubakar College of Engineering, Goodluck Ebele Jonathan College of Arts and Social Science. Igbinedion University, Okada dey offer various programs an courses which include Arts and Social Sciences, Business an Management, Engineering, Health Sciences, Law, Natural an Applied Sciences, Pharmacy. The university dey also provide opportunities for students to develop dem skills an talent through extracurricular activities which dey which one which include sport, music an drama. An dem dey also provide counselling services an other support system to help student to achieve academic goals.

Swallow and soup na one popular dish wey dem dey serve for many party of west africa especially for Nigeria. Den dey make swallow from various starchy food like cassava, yam or plantain and dem dey serve amm with different types of soup. Swallow na one staple food wey dem dey eat for many west africa countries and dem de prepare amm in different ways some people dey make swallow from cassava flour while others use yam or plantain flour. Den dey also add different ingredients to the swallow like salt water and sometimes oil. Soup na one important part of the swallow and soup dish dem dey make soup from different ingredients like vegetables, meat or fish some popular soup wey dem de serve with swallow include egusi soup dem dey make dis soup from egusi seed wey dem grind into flour dem dey add vegetables meat or fish to the soup okra soup dem dey make dis soup from okra wey be say nah one type of vegetable dem dey add meat, fish or other ingredients to the soup. Banga soup dem dey make dis soup from palm fruit extract den dey add meat, fish or other ingredients to the soup. Swallow and soup de popular for many reasons. Some of the reasons na taste swallow and soup dey delicious and den dey satisfy pipu hunger. Nutrition Swallow and soup de provide important nutrients like carbohydrate, protein and vitamins. Culture swallow and soup na important part of many west Africa culture and e dey play significant role in traditional ceremony and celebration. Some of the benefits of eating swallow na energy swallow dey provide energy, Protein swallow dey provide protein, Vitamins and minerals Swallow dey provide Vitamins and minerals. Swallow na popular dish wey dem dey serve for many part of west Africa

Traditional festivals na part of many cultures around the world. Dem dey celebrate am to mark important events. Dem dey use am to bring pipu together. Traditional festivals dey rich in culture an heritage an dem dey provide sense of identity an belonging to pipu wey dey celebrate dem. Dem get different traditional festivals. Some like harvest festival. Dem dey celebrate dis one to mark harvest season an de dey use am give thanks for dia crops. Religious festivals. Some dey celebrate am to mark religious events. Cultural festival. Some dey celebrate am to showcase culture, an heritage of a particular pipu. Historical festival. Dem dey celebrate am to commemorate important historical events. Some traditional festival na Diwali festival Omowo festival for Ghana, Osun-Osogbo festival for Nigeria to mention but a few. Some of the benefit of dis traditional festival include: dem dey promote cultural heritage. Traditional festival dey promote cultural heritage of a particular group of pipu. Dem dey foster community spirit. Traditional festival dey foster community spirit an a sense of belonging to some to to group of pipu. E dey provide economic benefits for the community. E dey also preserve some of dem traditional some of dem traditional practices. Challenges wey dey face traditional festival na erosion Modernization an globalization, wey dey modernization an globalization dey influence the way pipu celebrate am. Lack of funding. Traditional festival dey of ten lack funding Changing values. Changing values dey pose threat to traditional festival. Traditional festival na important part of many cultures around the world an de dey celebrate am to mark important events.

Osun-Osogbo festival na one traditional festival wey dem dey celebrate every year for Osogbo, Osun State, Nigeria. The festival dey rich in culture an tradition an dem dey perform various rituals an ceremonies. The festival dey also feature traditional dances, music, an art wey dey showcase the rich cultural heritage of the Yoruba pipu. The Osun-Osogbo festival dey significant for many reasons. Dem dey believe sey Osun dey bring fertility, prosperity, an good fortune to the pipu. The festival dey also dey important to the pipu becos e dey bring the community together. The pipu of Osogbo dey come together to celebrate an dem dey showcase de dem cultural heritage. The festival dey also attract tourist an visitors from all over the world wey dey come to experience the rich culture of the Yoruba pipu. Some of the activities wey dem dey perform from the festival na traditional dances. Dem dey perform traditional dances like the Iremoje, an Ege dances wey dem dey use dey showcase dia culture. Dem dey showcase traditional music an art wey dey wey wey wey be part of dem festival. The Osun-Osogbo festival dey also get some economic benefit for the community becos the festival dey attract tourist an visitors wey wan come experience the culture of the Yoruba pipu. Dis one dis na wetin dey make dis one dey bring revenue to the community an dem dey use dey create job for the pipu. The Osun-Osogbo festival na one festival wey be sey dem dey celebrate for Osogbo every year. The festival dey rich with culture an tradition an ein dey showcase the rich culture of the Yoruba pipu. The culture dey showcase the rich culture of the Yoruba pipu an e dey attract tourist to the to the land.

Yoruba culture festival na one big celebration wey dem dey hold on to to showcase the rich culture heritage of the Yoruba pipu. The festival dey feature various traditional activities wey dey include music, dance, art an food. The Yoruba pipu dey known for dem rich cultural heritage an dem dey celebrate dis festival. The festival dey also provide opportunity for the pipu to come together an celebrate dem culture. Some of the traditional activities wey dem dey perform during the Yoruba culture festival include dances like Iremoje an Ege dances wey dey showcase the rich cultural heritage of the Yoruba pipu. Dem dey play traditional music like the Talking Drum an the Bata wey be important part of the festival. Dem dey showcase traditional art like wood carvings an beadwork wey be an important part of the Yoruba culture. Dem dey serve traditional food like Amala an Eba wey be an important part of the festival. The Yoruba culture festival dey also provide opportunity for the pipu to learn dem culture an tradition. Dem dey teach young pipu about the importance of dem culture, an dem dey also showcase the rich culture heritage of the Yoruba pipu. The festival get economic benefit for the community. E dey attract tourist an visitors wey dey come experience the rich culture of Yoruba pipu. Dis dey dis one go bring revenue to the community an e dey also create jobs for the pipu. Some of the benefit of the Yoruba culture festival na culture preservation. E dey preserve help e dey help preserve the culture of the Yoruba pipu. Community building. The festival dey bring community together an e dey provide pipu the opportunity to celebrate dem culture. Economic benefit. The festival dey bring revenue to the community an e dey also create jobs for the pipu. Cultural exchange. The festival dey promote opportunity to for the pipu to learn about dem culture an tradition.